Ehala otali monika lya andjuka nawa lyaziza nawa lyo oli na omiti dhi na omizile omiwanawa ,nonando otaku monika ku na omutenya gwa tsa.

Oonduli pethimbo lyopaife odhili tadhi nana aapashiyoni, ya kale ya thika nomoshitunda shetu Namibia. Unene ngele ota shiya koshitopowa shono shokEtosha, ano odhili ko odhindji noonkondo.

Ehala otali ulike lya ziza nawa na iimuna oyi li woo tayi monika nawa komalutu molwa omwiidhi ngono gwa ziza no gu li po gwi indjipala pehala.

Omvula yonuumvo omvula oya loka nawa sho shili wo sha eta eiyindjipalo lyoohi odhindji momilonga shika oshili shina uuwanawa koshigwana.

Oshikunino otashi monika sha ziza nawa noshatekelwa nawa.

Ongombe otayi monika tayi napa pehala mpono pwa ziza nawa nomwiidhi ngono gwa ziza nawa noonte dhetango dha sheneka.

Omahangano ogendji oge li ga tameka okushangitha aantu naantu oyendji oye li taya mbomboloele koshitopolwa hono yo ya pulakene kutya omauyelele ngono ga pumbiwa gi ipi po notaya ulike ye na enyanyu koshipala.